Lanonam-panambadiana iray izay ahitana ireo mpivady sy ny ankohonana amina toerana iray. Ny mpivady dia manao fitafy vita malagasy miloko fotsy sy volontany. Toerana iray izay ifankahitan'ny fianakaviany sy iarahana mifaly, misakafo mandritry ny lanonam-panambadiana ary fotoana iray izay ifaneken'ny olona anankiroa hanorina tokantrano.

Vehivavy iray manao fitafy mitohy, miloko roa ilay akanjo: mavo sy volontany. Miankina amina fiara miloko volondavenona. Ity fitafiana ity dia fitafiana mihaja, fitafiana afrikanina ary anisan'ny lamaody hanaovan'ireo olona mamonjy lanonana, indrindra any amin'ny faritra avaratr'i Madagasikara.

Ity no atao eo mofo anana vita avy amin'ny koba-barim-bazaha sy anandrano. Ny fikarakarana azy hatambatra tao anatina lovia iray ny koba-barim-bazaha anandrano sira votabia menaka ary endasina anatina lapoaly misy menaka efa mafana. Atao toan'aina ny ilana azy fa tsy foto-tsakafo.

Toeram-pisakafoanana iray manana ny lazany eto Madagasikara indrindra eto amin'ny renivohitra ; izay ahitana renim-pianakaviana iray miaraka amin'ny zanany misakafo eo amina latabatra iray. Anisan'ny toerana fivoahan'ny ankohonana mandritra ny fotoam-pialan-tsasatra na toerana iray hifanaovana fotoana amin'ny fisakafoanana ity toerana ity.